a cikin wannan hoton munga wata yarinya tana bacci cikin lumana da natsuwa an nannade ta ne a wani laulaussan bargo mara nauyi yar karamar fuskanta yana cike da annashuwa da kuma natsuwa wannan yana bada wani irin kalan labarine na jin dadi tattare da ita tana sanye da wata kaya me launin ja hannun rigan yar karama kuma gashin ta a daure haske me cike da yalki ya kara yanayin kwanciyar nata ya nuna yanayin kwanciyar nata akwai natsuwa wannan lokaci me darajana da jiki yake bukata kowa ma na bukatar irin wannan yanayin don hutawa jiki kuma a samun kwarin gwuiwa wajen zartar da wasu abubuwa na yau da kullum a cikin yara kuma wannan yana basu kwarin gwuiwa da kuma karin lafiya wand azai taimaka wajen karin girma da kuma garkuwan jiki in kun lura da yanayin bargon ya rungume jikin ta ne cikin hankali da samar da dumi da tsaro?? wannan hoton tunatarwa ne na kyawun hutu don a samu sauki da kuma a samu karfin jiki wannan yana da mahimmanci ga dan adam a kowani lokaci?? ganin yarinyan nan tayi bacci wata kila shiyasa aka dau hoton don ganin natsuwan da ke tattare da ita da kuma yanayi na bukatu na yau da kullum wanda mutum ya kan bukaci yayi bacci ya samu natsuwa ya samu kwarin gwuiwa na zartar da abubuwa?

a wannan hoto kuma zamu ga cewa wannan yanayi ne na daurin aure wanda an saba ganin irinta a yankin afrika musamman a nijeriya eh dan ni wannan hoto ne daurin aure a coci inda ga ango yana rike da hannun amarya da ita kuma tana sanye da farar kaya wanda yake a bude bayanta gashinan a bude shi kuma ya saka riga da wando rigarsa kuma a turance ana kiranta coat ga mutane kuma suna kallonsu kowannan su daga gani ta san dai suna cikin farin ciki don sun taru ne don ganin cewa waennan mutanan nan sun kulla wata alaka wadda rayuwarsu take tattare dashi wannan hoto in ka duba zaka ga cewa a coci ne aka dau hoton don ga yanayin kalan tsari na tsayuwar mutanen wanda akwai wani agaba da yake tsaye a gaban ango da matan ga kuma chan me daukan hoto a ciki yana kokarin daukansu hoto mutane dai suna sanye da kaya kowa kaya na alfarma da kuma girmamawa wanda wannan zai nuna maka cewa dukkannin mutanen da suke cikin hoton suna cikin farin ciki kuma sun zo taya mutanen nan murna sabida akwai annashuwa da kuma farin ciki a fuskokinsu gefe daya mutane na gefe gefen hagu da gefen dama inda kuma ango da amarya ke kuma suna tsakiya agabansu kuma akwai wani da yake tsaye daga gani wannan shine fasto da yake kokarin ya daura masu aure chan gaba kuma akwai wasu masu waka wanda suna sanye da kaya kala iri daya

????? wasu yara biyu suna cikin kogi budaddiya wadda kuma wannan rana ta haskaka ta daga gani cikin rana suke wannan kuma ya nuna hayaniyar su a cikin kogin tana karya lumanar ruwan yaron da ke gaba fuskar faskas sa tana tattare da azama yana kokari don ya ja gaba ya wuce abokin sa wanda a yanayin yadda yake fantsama hannun sa da kafafun sa tana tayar da??? hargitsi a ruwan?? shi kuma yaro dayan yaron shima yana dai dai iya kuzarin sa yadda a hoto zamu ga yadda ya lumshe ido cikin tsananin maida hankali wannan ba wai wasa kadai bace wannan nuni ne na gwajin karfi da kuma iya wasa daga gani kuma kalar launin fatar su ya nuna wa'ennan masu baqaqen fata ne kuma hoton ya nuna cewa kogin nan kogi ne wadda babbace kuma dantsen su ya nuna wa'ennan karfafan mazaje ne wanda hakan yana nuni cewa wannan kamar gaasa suke yi kuma da alamu wannan gaasan nan ba taaa yara bace ta manya ce sabida wa'enda suke ciki manya ne don daga gani yanayin kuzarin su da yanayin yadda suke fantsamawa aaaa ruwan ko da yake ance kogi ba wajen wasan yaro bane wannan kuma daga ka gansu kasan ba yara bane hoton nan yayi matukar kyau sabida ta kama yanayi da kuma lokaci da yadda suke abubuwan da sukeyi]?

wannan hoto yana nuni da gungun dalibai da suka tsaya tsab cikin tsari a harabar makarantan su sanye da riguna masu dacewa kala iri daya wato fararen riguna da kuma siket maza kuma fararen riguna da wando launin kasa suna jira cikin natsuwa da hakuri takalmansu tana suna sanye dashi wanda zaka gani yana kasa harabar makarantan su kasa ce mai yashi kowani dalibi yana sanye da abun rufe fuska tunatarwa game da lokacin da muke ciki duk da shigen dake kan fuskansu wato na abunda suka rufe fuska dashi zaku iya ganin kuzarin su da kuma shaawa da ladabinsu ta yanayin shiru da suka tsaya a cikin layi wasu suna kallo wasu kuma sun daidai ta suna dai dai ta abun rufe fuskan su da jan kayan aikinsu amma dalibi suna maida hankali izuwa kallon gaba kamar suna jiran umurni na gaba daga gani kasan suna tsaye ne a cikin rana sabida lokacin da suke tsayen zaka ga cewa rana ta hasko su wanda hakan yana za a iya ganin inuwar su a kasa wanda hakan na tabbatar da cewa suna tsaye ne a cikin rana kamar ana basu bayanai ne a yadda zasu iya kiyaye tsarin kula da yanayin su na yau da kullum da yadda tsarin su zai kasance cikin aminci da kula da lafiyar kansu daliban kamar suna suararo da kyau?

ita kuma wannan hoton da alamu hoto ce da aka dauka a kasuwa ta inda zaka ga mutane suna kasuwancin su a karkashin lema wanda hakan yana nuni cewa kasuwa ce da ba gine take ba kamar fili ce inda kowa zai zo shi ya saka kayayyakin um kaya kayyayakin siyarwar sa ya kasa zaka iya gani a wannan hoton akwai kamar lema guda uku inda lemar da take chan baya ta kunshi kusan mutane uku zuwa hudu sai kuma akwai wata lema a gefe wanda yanayin hoton na nuna cewa mace ce da take aikin bada kudi ta hanyar pos wannan hoton kuma um um wannan da ya kusanto mu a hoton shine hoton me se da kayan miya mace ce me se da kayan miya wanda ta daura kayyayakin nata ne akan robobi cikin abubuwan da take siyarwa akwai albasa akwai kabeji akwai attarugu akwai kumaa tumatur wanda wasu suna nan aaah kunshe a leda wasu kuma su na a karkashe nan kuma gaa um attarugu wanda aka fi sani da shambu sai kuma ga dankalin hausa shima yanaa nan a kashe kumaa tana zauna ne a kan roba robaa irin roban fenti da ake amfani da shi a gefen nan kuma akwai buhun dankalin hausan wanda ke nuna maka cewa in ta tashi komawa gida zata iya maida abubuwan da da ya rage cikin buhu ko kuma cikin robobi don mayar wa akwai mota farar mota a pake a cikin wannan hoto kumaa akwai tayoyi irin wanda baa amfani dasu wanda ke nuni cewa wa'ennan tayoyin nan ko akwai makanikai ko kumaa akwai amsu gyaran taya ko koh wa'ennan tayun an ajiyesu ne sabida zaman wajen wasu?

a wannan hoto kuma daga gani hoto ce da aka dauka akar hanya na titi wato hanya me kwalta kuma wannan hanyan a ta daidai inda mota yake neman yin kwana kamar hanya ce da ta zama mahada na hanya guda uku a bayan motan da take neman shan kwana akwai mota wadda ita babbar motace wato bus wanda ake yawan sumfuri izuwa gari gari a gefe kumaa akwai kamar yaraa da suke sauka a wannan bus din nan wanda wannan ya nuna cewa motan makaranta ce wanda takan iya daukan yara sama da goma sha takwas a gefe guda kuma gefen hagu? akwai motoci biyu a pake inda wani yake tsaye a tsakiyarsu kuma da gefer hagu da gefar dama na wannan hanya akwai bishiyoyi dogi wanda kuma ganyeyya kinsu koriya ce shar wand ahakan na nuna cewa da alamar ana cikin damuna ne wa'ennan bishiyoyin kuma da alamuu ba masuu 'ya'ya bane koda kuma suna 'ya'ya da alamuu ba 'ya'yan abun da dan adam yake ci bane kuma yanayin inuwa na bishiyoyin ze nuna mana cewa ana tsakar rana ne lokacin da aka dau wannan hoto kuma kaarin bayani na motan da ke kokarin shan kwana mota ce da kamar alamar qirar golf ce wacca gajeriya ce ba me tsayi ba a gefen hagu kuma motan da yake pake baza a iya gane wacce irin qira ce ba sabida kamar ta danyi nisa?

wannan hoto kuma ya nuna yara ne kamar a makaranta sunaaa dan wasa da irin wata kalar abarwa abar wasa wanda aaaaa afrika ko kuma kasashen baqaqen fata manya su kan yi amfani dashi shi kuma wannan abun wasan nan yana nuni ne da gwanin ta na na iya sarrafa yanayi kumaaa wannan ya nuna kamar akwai wanda yake tsaye a kansu yana kula da abinda sukeyi yaro na farko yana zaune yana kallon yarinya duk da cewa da yaron da yarinyan kayin su duk kamar babu gashi sai dai yanayin kayan da suka saka shine ya banbanta namiji da mace da yaron yana sanye da rigaa me gajeriyar hannu itama yarinya tana sanye da riga me gajeriyar hannu sai dai nata rigar akwai wata riga a sama daa da yake nuni kamar rigar har izuwa gwuiwa ce wannan abun wasan nan kamar irin yadda aka sani itaaaa tana da kamar ramuka guda biyar izuwa shida daga ga gani yarinyan itace ta bugu kumaaa kamar tana neman kwaso 'ya'yan wasan daga rami ta biyu wanda yake kallon ta a cikin hoton kuma a gefe guda chan akwai wani yana zaune akan kujera a cikin rana kuma kamar makarantan ko kuma gurin wasan an kiwayeshi da karafuna kuma akwai fulawi se dai fulawin nan bamu sani ba ko ta asili ne na shuka ko kuma a'ah na roba ne yaran suna wasa da wannan abun wasan akan tebiri ne inda kowannen su na zaune akan koriyar kujera?

wannan hoto kuma hoto ce ta doki ko kuma alfadari inda take gudu a cikin ko daji ko kuma fili amma wannan in dai fili ce to lallai filin akwai ciyawi da yawa amma a baya akwai bishiyoyi da dama wanda ke nuni da cewa ko da ma ba acikin dajin yake ba yana dai yana gudu ne kusa da daji kumaa hoton ya haska sama inda saman yana nan da haske duk da dai kamar baa hasko rana ba amma an hasko kala irin ta sama dan fari fari gauraye da launi irin ta sama ita kuma wannan alfadarin kalar ta kalar kasa ce da kuma baqa jelan zaa iya gani yadda iska yake bugun ta baqa ce kumaa da yanayin kuzarin wannan dokin an san cewa namijin doki ne kumaa da lafiyan ta da karfi kuma akwai takama tattare da ita wanda yake nuni cewa wannan doki irin ta masu sarauta ce da alamu wannan dokin nan an haska tace an haska tane lokacin da take gudu tana nuna?? girman ta da kuma kuzarin ta wannan hoto yayi matukar kyau kyau sabida ya hada yanayi da kuma dabba yadda su kan iya samun annashuwa da kuma farin ciki wanda hakan yana basu kuzari wajan aiwatar da abunda ake bukata daga garesu wurin nan kuma ciyawun koriya shar gayyayakin bushiyoyin nan ma koriya ce?

wannan hoto ne na ayaba wannan kuma ayaban nan kamar bata nuna ba sai dai a yanko ta daga cikin bishiyan sabida ga ta nan koriya ne shar kumaa a cikin wannan hoto akwai ciyawi a kasa wanda nan suma launinsu kore ne hakanan ganyen wannan ayaba itama ga ta nan koriya sai dai a gefen guda kuma akwai kamar yankwa nanniyar ganye bushasshiya wannan dai yana nuni cewa kamar ana goya gonar ayaba ne kumaa a wannan lokaci kamar lokacin damuna ne ayaba dai abune da da ake amfani dashi abin ci ne kusan kowa sabida zaqin ta da kuma [ummm] yanayi na karin lafiya dake tattare da ita ana magunguna daban daban da ayaba har da ganyen ayaba hadda ma bawon ayaba wasu suna magunguna da su abun kulawa dai bawon ayaba yana iyaa sule mutum ya kawo ga har karaya shiyasa duk lokacin da aka ci ayaba yana da kyau a sanya shi a sanya bawon inda ba zai kawo wa wani dan adam ko dabba lahani ko kuma yasa mutum ya sule ba ayaba dai a afrika ana yawan siya da siyarwa da kuma shukin ta yana yawa tsakanka nin masu noma a afrika wani gurin ma ayaban ma ba shuka akayi ba amma sai ka ga ta fito in dai tana samun ruwa yadda ya kamata wannan dai bayani kenan akan ayaba?

wannan hoto kuma daga gani hoto ne da aka dauka inda mutane suke kokarin kada quri'arsu?? wannan kuma daga yanayin katin da suke riqe da ita?? ya nuna cewa mutane kasan nijeriya ne? kuma da alamu wa'ennan mutane a kudancin nijeriya suke?? ga layi mutane suna layi mata [ayin su daban maza ma layinsu daban akwai wa'enda a fuskokinsu zaa ga cewa suna cikin farin ciki na ganin cewa sun zo su don su kaada quri'arsu da wanda suke so ya hau mulki? wannan abu ne da ake yin shi ko wani bayan shekara hudu a kowace yanki a najeriya inda mutane zasu fito su kaada quri'arsu? da yan majalisu da kuma majalisar dattawa da kuma gwamnonin su da kuma shugaban kasa har ma chiyamomi da kuma yan majalisun su na jiha wannan abune na tabbatar da demokradiyya a kasashe? ko wace kasa tana da tsarin ta amma ita tsarin najeriya shine kowa zai zo ya bi layi ya nuna takadarsa ta zabe sa'annan a bashi takaddun da zai dangwala don ya dangwala wa gwaninsa ko gwaninta in aka duba zaa ga cewa layin da mata da mazan suna cike ne makil wannan zai nuna ma cewa mata ma baa barsu a baya ba wajen ganin cewa sun tabbatar da demokradiyya a kasan najeriya inda so da dama ana damawa dasu sai dai har yanxu matan da ake dama wa dasu kadan ne in aka misalta da maza?

[????] wannan hoto kuma hoto ne na me sanarwa ko dai ya dauko labari ne daga wurin sarki ko kuma labari ne da yake so ya isar wa mutane kuma daga gani wannan yanayi ne naa qauye yanda mutum daya zai zo shi yayi ta bi yana buga abu don ya janyo hankali zuwa gareshi don ya isar da sakon da yake tattare da ita a abayan sa kuma akwai mace wanda daga nesa zaka hango cewa macen nan tana goye ne da da baya ko 'ya a gabanta kuma akwai dan karamin yaro wanda babu takalmi a kafan sa shi ma kuma me sanarwan zamu ga cewa yana sanye ne yana sanye ne da rigaa me gajeriyar hannu abunda kuma yake rike da ita daga gani abune na karfe ta inda in ya daka zai um qara kuma ya janyo hankalin mutane izuwa gareshi ni anawa ganin gani nake wannan qauye ce a kudancin najeriya ta inda zaa ga cewa ciyawun wurin sun jaja ji sun yi kore shar ba cin nan kuma akwai bishiyoyi irin ta kwakwa a baya a hoton wanda yawanci bishiyoyin kwakwa da kuma yanayi na qoren ciyawi a kowanii yanayi ana yawan samun ne a kudancin najeriya kumaa irin shigar sa ma ba shigan da yawanci ake samu a arewacin najeriya ko kuma aaaa gefen mutanen arewa ba a najeriya eh mutanen arewan najeriya su kanyi amfani da um um qaho ne wajen busawa da kuma zaka ga cewan yanayin shigar akwai rawani amma su anan kamar su ba hakaba wannan dai ya nuna cewa akwai al'ada a hoton nan hoton nan yana isar da wani labari ne na al'ada

a wannan hoto ya nuna mai saida kayan wayoyi ne amma yan siyarwa ne a wheel barrownsa wato yan yawo da ita ne bawai yana zaune a guri ɗaya ba a yanzu ma a hoton za muga cewa wata ce ta tsayad dashi tana ƙoƙarin taya kayayyakin nasa ko kuma tana tambaya ɗayan biyu dai kayansa kam a ciki a kan wheel barrow wanda ya nuna cewa shi ɗin yanada ɗan jari a wannan harkar kasuwancin dukda cewa yawo da kayan nasa ita wadda ta tsai dashi duk wadda ta tsaidashi tana sanyeda kaya irinta atamfa da kuma takalmin roba dukda haka kuma tana riƙe da jaka ta hannu wanda ta rataya kala jakar kuma baƙa ce a hotonma akwai motoci biyu dazamu iya hangowa a can gefe ɗaya mai farar launi ɗayan kuma mai jan launi hoton kuma da alamun an ɗaukeshi ne da rana shi kuma kayan da yake siyarwa ta wayoyi irin wayoyi na zamani wato android ko kuma sifiku akwai ƴar yawo wato cross na abubuwandai wutar lantarki bayan haka wheel barrown tasan tsohuwa ce kuma a ƙarƙashi akwai leda da wata wannan wata ko akwati ne dake ƙasa koda yake wheel barrown tasan ta nuna cewa zai iya fakawa a duk inda yaga cewa akwai kasuwa ko kuma in babu kasuwa ya kama gabansa ya dawo da neman inda zaije shi duk dai dan a samu a tabbatar da neman na kai wannan yana nuna jajircewan ƴan Nigeria ko kuma matasa wajen neman na kai

wannan hoto kuma hoto ne na babbar titi wanda kuma ba zamu iya tabbatarda a wanna gari ne ko a wanna ƙasa bane amma de abinda zamu iya agni na zahiri shine koma wani gari ne da alamun dai a ƙasar Africa ne ƙasar baƙaƙen fata a hoton kuma can gefe ɓangaren hagu na titin na babbar hanyan akwai motoci da alamun dai motocin ba tafiya sukeyi yadda ya kamata ba tana iya yiwuwa ko wata motar ta ɓaci ne wanda hakan ya janyo rashin tafiyan motocin cikin sauri da kuma hanzari a gefen dama kuma za'a ga cewa babu ma motocin sosai inda ɗaiɗaiku ne suke zuwa su wuce ga wani dai mutum kamar yana yunƙurin tsallaka titi ne bayansa kuma akwai wata da take riƙe da lema da alamun dai cewa akwai rana a bayan mutumin dake yunƙurin tsallaka titi akwai farar mota wanda dai bisa abinda muka gani kamar ƙirar marsandi ne a hoton harwa yau akwai manya-manyan alamun rubutu wato symbol ko wanda yafi fitowa shine wanda ake talla tun jiya sai kuma akwai waƴannan abubuwa na MTN da sauran hukumomin sadarwa kusan guda huɗu ta biyar ɗin bai nuna da kyau ba tunda tayi nisa akwai kuma bishiya mai tsayin gaske sai kuma akwai fala-falai na wutar lantarki a hoton har wa yau harwa yau dai a hoton cikin abubuwan da zamu iya gani shine akwai fara mota ƙirar golf da ake tafiya da ita se kuma akwai wata babar gida dake gefen a hagu na babbar hanya wannan shine

wannan hoto kuma ya nuna ƙarfaffan mazaje guda biyu wanda suke dambe da alamu da akwai kuzari da da ƙarfin tsiya ga kowanne a cikinsu kowannensu suna sanye ne dalayu a cikinsu ɗaya dai layunsa suna hannun sa wajen dantsensa ɗayan kuma layun da zamu iya gani tattare dashi itace wanda ya sanya a wuya da alamudai wannan dambe ce rta gasan neman gwani wanda a baya akwai wani dake kallonsu kuma yana lura da yanayin tafiyansu wanda hakan yana nuni ne kan cewa kamar wancan ɗayan alƙalin wasa ne dambe dai tana cikin al'adu na baƙaƙen fata wanda sukan yi don nishaɗi da kuma gwada jarumtaka ga mazaje waƴannan dai da alamu manya-manyan jarumai ne domin cikinsu yana nuni da lafiya da kuzari da kuma zaɓin jini kuma alaƙalin wasa zai tabbatarda wanene yayi nasara a cikin su biyun bayan an kammala dambe iya dai abinda ya nuna a hoton kenan sai kuma abubuwan da suke sanye dashi ƴar gajeriyar wando suke sanye dashi duka su biyu ɗaya dai babu abubuwa da yawa kamar layu a jikinsa amma dai ɗaya ɗan damben akwai layu da dama musamman a hannunsa da dama kuma shi wanda yake sanye da layu da yawa daidai hoton ya nuna kaman an kusa kadashi gashi nan kuma da gashi da yawa akanshi

a wannan hoto za muga cewa mata guda biyar ne a cikin hoton amma a gefe kuma akwai hannayen mata kaman guda biyu da ba muga fuskokinsu ba waƴannan matan kuma hoton ya nuna cewa suna wurin shaƙatawa ne inda suke cikin ruwa amma ruwan ba na kogi ba wannan ruwa ne irin wanda ake kewaye ta don karɓan baƙi ko kuma shaƙatawa matan kuma suna sanye da kayan shaƙatawa da kayan shan iska ɗaya dai a cikinsu tana cikin ruwan ne tsundum saura huɗu kuma suna zaune ne a bakin ruwa wadda take cikin ruwan da alamun tana nan cike da nishaɗi duk da dai fuskarta bamu gani ba sabida ta juya wa mai ɗaukar hoto baya cikin mata akwai wadda take tsayin yadda hula mai malafa itama dai ba'a ga fuskarta ba sai kuma akwai wata wacce take sanye da dubin ido dake kare rana cikin waƴanda suke zaune a hakan guda uku ƙafafunsa na shiga ruwa saidai ɗaya da take baya ƙafanta baya cikin ruwan bayan haka akwai hula mai malafa a gefen ɗayar da jar kofi a gefen hula ɗaya a cikin matan tana riƙe da jar kofi sai kuma ga hannu wanda wannan ma na mace ne amma babu fuska riƙe da kofi har wa yau a bayansa kuma akwai kujera kodaima za'a ce kujeru wanda dai wannan ya nuna wuri ne da wasu kanje su shaƙata abinda kuma ya nuna a baya kamar teku ce wanda wannan yana nuni cewar akwai wurin shaƙatawar nan tana gaar teku sabida dai ƙatoton jirgin ruwa da bamu iya gani

Wannan hoto kuma hoto ne na miya, wanda ke cike da namu da kuma alaman akwai kifi. Wannan miya da alamu miya ne irin ta mutanen kudu ko inyamurai za mu ce, sabida miyan ce me ja kuma akwai kanyayyaki a ciki ga nama ko ta ina a cikin miyan, a gefe guda kuma kamar akwai tuwo ita kuma miyan tana zube ne cikin kwano fari wanda buɗaɗɗiya ce wannan irin miya ba ƙaramin kuɗi za a kashe don samar da ita ba, sabida kusan kowacce irin nama ko kuma za a ce kayan ciki sune suke cike a cikin wannan miyan. Mai hoto ko kuma wanda ya ɗau hoton tayi zai iya ba wa mutane sha'awa na neman cin irin wannan miya, sabida mutum zai samu nishaɗi sosai da kuma kuzari in ya samu irin wannan ya taɓa, wannan miya kuma akwai wanda zai iya ci, akwai wanda ba zai iya ci ba, wani zai ga miyan zai ga cewa ba ta masa ba, alhali kuma wani ko dama me yake da shi zai iya bayarwa don dai ya samu ya taɓa miyan nan ko kuma ya ci miyan nan. Wannan ya nuna bambancin mutane, bambancin al'adu da banbncin yanayi, wani al'adan haka za ake son miya wani al'ada na son miya ya zamana nama daban miya daban, amma wannan dai yana ƙara tabbatarwa da kuma jaddada cewa mutanen mu suna da al'adu da kuma abinci iri-iri da kala-kala, wanda wannan ya nuna cewa al'adun namu akwai girmamawa wa abinci ko kuma samar da abinci masu daɗi.

wannan hoto kuma da alamu an ɗauketa ne a tasha ko kuma inda mutane sukan taru don suyi mu'amala ko kuma cinkayya abinda yasa a farko muka ce a tasha ga wata mota a fake da wannan yana nuna alamar kar tana jiran fasinjoji ne matafiya kenan can kuma ga wata mota babba da ake tafiye-tafiye da ita tana ƙoƙarin tashi abun farko da zaija hankalinmu a wannan hoto itace doguwar kujeran da aka sanya abubuwanda ya na siyarwa se kuma roba ta fenti wanda akwai tire wanda aka kasafta kaya komi aka kasafta? hotondai bai bamu damar tabbatarda menene aka kasafta da ake siyarwaba sai gefe guda kuma akwai wani matashi da yake riƙe da waya irinyana sanye da hula ta sanyi kayad dake jikinsa kuma baƙa kuma yana zaune akan jarka akwai wheel barrow a gabansa wannan wheel barrown kuma yana nuni kan cewa kayansa ne da yake sayarwa cikin wheel barrown akwai aya da gwangwamaye dakuma robobi wanda robobin da alamun bushasshun aya ne ko kuma kwakumeti can kuma a gefe akwai bushasshun ayaban da ake siyarwa a leda wanda aka ƙuƙƙulla yana cikin baƙar roba a ɗaure a ɗaure akan roban fenti sai kuma a baya kuma akwai irin waccan kujeran amma wannan tana nan tsaka-tsaki itama akwai roba akanta da kuma kayan lemo na sha sai a bayanta akwai jarka wadda a jarkan an sanya sandar leda sabida jarkan ta riƙe lemon sai kuma wani kamar macece take ƙoƙarin wucewa don daga yanayin tufafin data sanya a kuma wannan hoton an ɗauka ne da tsakar rana sabida akwai inuwar macen da take wu

wannan kuma gida ce rushasshiya ko menene ya rusata ban saniba amma na abin dake dauke a hoton ya nuna kamar wata isaka ce mai karfi ko kuma ruwan sama mai karfi itace ta kassara wannan gini gini ne wanda de akwai tsayi sosai duba da yanayin gini dake gefen wannan rusasshiyar wannan zamu iya cewa ba 'a kasarmu bane irin wannan sabida a kasarmu babu irin waiyannan gine gine sosai kuma koda inda akwai din ba 'a taba samun lokacin da za'ace wai iska tayi yawa gida kuma ta rushe haka ba waiyanan gaban gidan dai akwai karafuna da sauran abubuwa dai wanda ya nuna cewa dus sun fito ne daga cikin rusasshiyar gida toh abubuwan da za'a iya gani de za'a iya ganin cewa akwai roduna akwai gine gine de irin na kankare wanda ke cikin ginin a da su kuma ginin da alamu gini ne wadda take da ingine na bada iska sabida kusan kowani kofar ko wani ɗaki akwai wannan jiga na ingine wanda za'a iya sanya ingine din aciki ya bada iska me sanyi acikin gidaje gidan dake gefen rushasshiyar gidan nan da ita zatanan tsaye tsaf gwanin sha'awa bayan gidan kuma akwai bishiya da wanda ze taimaka wajan bada iska kuma bishiyar dake bayan wanchan din ze iya rage koma wace irin iska ne daze zo shi yazo ya daki gida ya kawo gida matsala ta iya yu'uwa wannan babu bishiya a bayanta shiyasa iska tazo ta kassarata haka

wannan hoton zamu iya cewa hoto ce zaka dauka a najeriya sabida yanayin salon aikin da da take cikin hoton suke mutanan da suke dauke a hotan nan suna abune da yayi kama da zabe wato saka abubuwa na takaddan zabansu wanda suka riga suka dangwala a cikin akwatin zabe kalan launin akwatin zabin nan irin kalan launin um akwatin akwatinan zabe ta najeriya ce kuma a hotan zamuga cewa da maza da mata kowa yana kokarin sanya takaddansu wanda suka riga suka dangwala a jikin wannan akwati wanda hakan na nuni cewa mata ma ba'a barsu a baya ba wajan tabbatar da dimukuradiyya a kasa mutum na farko dake kusa a hotan zamu ga cewa mace ce inda take kokarin sanya takaddan nata a cikin akwatin zabe sai kuma wani namiji wanda ya dan tara gashi kuma yana rike da bakar jaka yana sanye da bakar wando shima yana kokarin saka tasa sai kuma akwai wani um matashi wanda shi akwai littafi a hannunsa kamar dai ya gama dangwala nasa kuri'ar yana so yazo ya jefa a cikin akwatin zabe sai kuma akwai wani can shima um ya gama dangwala nasa yana kokarin ya je fata a cikin akwatin zabe gefen shi kuma akwai mace kuma har wa yau itama yadda ta miko hannunta ya nuna cewa tama riga ta gefa nata a cikin akwatin zabin sai kuma akwai mutumin da yake tsaye daga gani da yanayin kayansa police ne yanayin kokarin yiwa masu aikin zabin magana

wannan hoto hoto ne wanda yake nuna wasu masu sana'a kuma sana'ar tasu itace sana'ar seda ƙanƙara a bakin hanya ta inda wani matashi yana tsaye a tsakankanin buhuhuna na ƙanƙara waƴannan buhuhuna kuma yanda suke yi shine zasu sanya kwalaye a cikin buhu wanda daga bisani se a zo a jera ƙanƙara a cikin wannan kwalayen nan dake cikin buhun sabida gudun um ƙanƙaran ta narke da wuri a hoton nan zamu iya ganin cewa akwai buhuhuna guda huɗu manya manya na ƙanƙara agaba kuma akwai wata tana sanye da jar kaya da wando tana magana da wasu su biyu inda um cikin wanda take magana dasu wani ya tukare da falanki kuma duk suna bakin babbar hanya ne akwai babbar symbol na talle a can gefe guda wanda symbol ɗin yana dab da wayar wuta se kuma akwai ɗaya wanda ta lanƙwashe bayan haka kuma akwai ɗaya da take tsaye da alamu wancan din ta tallan makaranta ce akan babbar titin kuma za muga mutane suna ɗan zirga zirga amma daga wannan hoton nan ya nuna babu zirga zirgar motoci sosai a yayin da aka ɗau wannan hoto bayan haka a bayan masu saida kayan ƙanƙarar nan ga dukkanin alamu wata babbar makaranta ce sabida gashi ga alamon duk wani abu dake nuna makaranta wanda zamu iya ganin fentin fari da bulu

wannan hoto kuma hoto ce da kamar a makaranta aka ɗauketa amma abun mamaki shine mutum ɗaya kadai ne ya fito a hoton duk da cewa makaranta kan guri ne da ake samun zirga zirga na mutane da yawa to kodai ana hutu ne sabida idan ana hutu makaranta ba'a samun ɗalibai sosai da kuma ma'aikata a barandar makarantar wanda muke iya gani zamu ga yanayin ginin gini ne na tsari da ƙawatarwa inda ko ina ya fita tsaf tsaf babu datti ɗalibin can ya zauna yana duba littafin da yake um riƙe da ita kuma bacin nan kuma yana riƙe da abun fifita na hannu to wannan ya nuna cewa koma ya nene koma ana nan ana karatun shi ya fito waje ne ko kuma ana hutu kamar yadda na faɗa da farko amma riɗe da abin fifitan hannu iya nuna cewa lokacin zafi ne sabida baka riɗe abin fifita se ka tabbatar da dai zafi ze riske ka to a sama kuma a barandan zamuga cewa akwai ƙayaya na wuta irin na zamani masu kyawu ginin kuma daya nuna anan gini ce babba wadda yake haɗe da juna ginin da ko da ana ruwan sama ɗalibi ko kuma malamai zasu iya tafiya ba tare da sun damu da cewa ruwa ze taɓa su ko kuma ruwa ze tsayar da ayyukan karantarwa ba

wannan kuma hoto ce ta motar ƴan kwana kwana ta inda za'a ga cewa motar tana kan tafiya ne kuma ga haske na wuta a jikin ta ko ta ina sama dai gata nan a washe babu alamar hadari motar kan ita duk lokacin da aka ce akwai matsala ta wuta to dole aga fitar ta kuma dole tai yawo a cikin al'umma shi i sa kam a duk lokacin da aka ji ƙarar ta to kowa ma yana bada hanya sabida an san cewa buƙata ce ta gaggawa ta fito da ita su ƴan kwana kwana babbar aikin su shine kashe wuta in gobara ta tashi gobarar ta gida ce ko ta daji wanda in ze iya kawowa al'uma cikas ko kuma ya kawo asarar dukiya da rayuka wannan ba ƙaramin aiki bane shi isa ma a koda yaushe motocin su ana so ta zama cikin shirya ta zama a shirye na fita koda cikin dare ne ko tsakar dare saboda aikin su babu jira babu ɓata lokaci daga buƙata ta tashi to se fita yin aiki suna aiki tuƙuru inda suke kula da du wani abu da yake buƙatar kularwa wajar aiwatar da ayyukan tasu sabida suma aiki suke yi ba tare da aiki suke yi tare da ilimi da fahinta shi yisa aikin su yasha bambam da waɗan da basu ba ko gama garin al'umma